Loori nim n wurim wurim ʒɛya ka loori karili na garita ka loori piɛlli ku chɛhi chɛhi n ku kabisi kabisi ʒɛya di luɣuli loori nim garita ka bi zaŋ bini sa ka bini maa nyɛ zaɣ piɛlli ka zoli bɛ bi nyaanga

Dabba ata n ʒɛya ka yino zaŋ zipiligu pili ka bi gbubi tahapona ayi ka so ʒɛ bi nyaanga ka yɛ liiga boɣa bihi ka di nyɛ yɛlo tihi ʒɛ bi nyaanga ko biɛɣu bɛ bi luɣuli ka mori ʒɛ bi nyaanga

Paɣasara ata n bɛ shitoɣu puuni kohari niɛma bi yino ʒila binyahari maa luɣuli ka bi niraba ayi ʒɛ niɛma maa sunsuuni piɛri tam teebuli nim zuɣu ka bi zaŋ kpalaŋ pilli bi kohari bindira kamani leemu ni Alaafee nima

Paɣasara n ʒi piɛri ka bi raapi raapi li ka bi zaŋ chinchina so bi nyori ni ka zaŋ yɛri n niŋ bi nyingoya puuni ka bi niŋ bin piɛla piɛla n tonto bi nyingoya puuni ka bi piri namda nima loori ʒɛ bi luɣuli ka bi zaa so bi bob bobsi

Mayikinima n-tam teebuli buluu zuɣu mayikinima maa di nyɛla mayiki bɔbili zaɣ'sabila ka di gɔlinsi nyɛ zaɣ'buluu ka shɛli gɔliŋgi nyɛ zaɣ'ʒee ka shɛli gɔliŋgi nyɛ zaɣ'piɛlli ka niriba za tooni n-gbubi kamaranima zanzaya.

Niraba n laɣam bɛ boɣali ni n gbira ko biɛɣu biɛɣu do nimaani ka so kuriya n zaŋ o nuu n toori kom maa ka pai ʒɛnʒɛ nimaani soobuli nim dondo nimaani ka do so ʒɛya ka gbubi soobuli ka zaŋ zipiligu pili ka ʒiya lihiri niriba

Niraba n laɣam wori waa paɣa maa zaŋla yɛri n niŋ o nyingoli ni ni o nuhuni ka kpa tikpara ka zaŋ bini vuli o zuɣu ka dabba ʒɛya ŋmɛri gungona dabba maa yɛla gaana niɛma paɣa so gba nimaani ka niŋ o zuɣu dirɛɛd loks

Niraba n laɣam bɛ boɣali ni n gbiri salima mashin nim ʒɛla nimaani ka do so kuriya ka bi sabi 7 pa o liiga zuɣu ka o zaŋ soobuli n toori kom so mii ʒɛ o zuɣusaa ka yɛ liiga singirɛti singirɛti zaɣ sabinli n nyɛli do so ʒɛya ka so mii zaŋ parantɛ n toori kom niŋdi di puuni gbana whait whait bɛ nimaani ko biɛɣu bɛ nimaani ka mori maa ku kuugi

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu ka o liiga mini o bobgi ku ŋmani taba ka o piri namda piɛlli kurifooti ʒɛla o tooni ka sala bɛ di puuni ka o zaŋ duɣu tam teebuli ʒɛ o tooni ka o zaŋ parantɛ tam teebuli maa zuɣu di mini suwa gbambili piɛlli tamla teebuli maa zuɣu ka o zaŋ chɛriga n pa di zuɣu

Bindirigu n bɛ laa puuni laa maa boraadɛ bɛla di puuni ka gala bɛ di puuni ka nyaadowa stiw ka di bɛ di puuni kpa ʒiɛ pahi dizuɣu ka bi chubisi chɛbisi zaham n zaŋ niŋ laa maa puuni laa maa nyɛla zaɣ sabinli

Teeku ni n boŋo ka ŋarima tamya ŋarima maa nyɛla zaɣ piɛla piɛla ni ŋarim ʒiɛhi ʒiɛhi ka kom maa nin sabigi tihi ku piɛmi gili ŋarim maa nudirigu ni di nuzaa ka yiya bɛnbɛ ŋarim maa luɣuli di tooni yili shɛli bɛ nimaani ha

Boɣali puuni ka loori karakara bɛ di puuni loori nim maa shɛli toorila tankpaɣu ka shab ʒi anbirɛla gbunni ka zaŋ pilastik chɛya buluu buluu n ʒi di zuɣu ka bi yino ʒi gaɣali zuɣu gaɣali maa nyɛla zaɣ dozim ka do so sheerina ka yɛ liiga ʒiɛ ka mori bɛ nimaani

Daani n boŋo boraadɛ pala teebuli zuɣu boraadɛ bobgu n nyɛli bi luɣuli ni teebuli shɛli ʒɛya ka naanzu muna muna pa dizuɣu naanzu muna maa luɣuli ni alibarisa pa teebuli zuɣu ka piɛɣu tam ni ka paɣa so ʒiya n kohari zaham paɣa so buɣu o bia gariti bi luɣuli ka loba nim ku galisi daa maa ni

niriba ayi n zaya ka yino ʒiya ka zaŋ tam' piɛlli m pa o nyingoli zuɣu ka yino mi za zuɣusaa ka zaŋ zipiligu pili ka kpa ninkpara ka gbibi machine n-cheri o kpee maa bɛ nyaaŋa bɛ durɔyila ninsala m-pa foto zuɣu ka fan be bɛ nyaanga

Niriba n laɣim niŋdi laali ka paɣa so pili zipil'sabinli ka la n yaagi o nangbani ka zaŋ baaji yili o boɣu so ʒi mbaɣi o ka zaŋ ninkpara kpa o ninbihi ka do'so zaya ka pili zipiligu ka zaŋ ninkpara kpa so gbibi fooni ka wuɣi o nua.